Bana kelasi bavandi nakati ya kelasi baza bana mine molakisi na bango atelemi azotuna bango makambo etali kelasi.

Ndako ya molayi se nyonso eza ya ko kangama, eza pembeni ya balabara ata moto moko aza te, eza na singa moko ezo diembela na nzete , eza pe na singa mosusu eza likolo .

Ba nzete mibale eza na kati ya zamba, se na ango batie ba kiti moko ya molai mosusu ya mokuse nioso wana eza na...